Inzuzi nyinshi cane cane izo mu gihugu c'Uburundi, uzosanga zanduye kandi kwandura kwazo biva kuvyo abanyagihugu bagenda baratamwo, na cane cane ko bataba bitayeho gusa neza kw'izo nzuzi.

Inka nziza z'ibibamba bigaragara yuko ari iza kijambere. Akenshi inka za kijambere z'ibibamba nkizi usanga zikamwa amata menshi kandi zitamenyereye kuja hanze kuragirwa. Usanga kenshi bazizanira ubwatsi mu kiraro.

Iy'izuba rirenze canke riserutse usanga ritababaza cane. Abantu benshi barakunda ben'ako kazuba cane cane iyo rigiseruka kand'abahinga muvy'ubuzima bavuga y'uko karya kazuba ko mugatondo rigiseruka arikeza k'umubiri w'umuntu.

Inzu isa nkaho itarahera iri iruhande yiyindi nziza yaheze kandi ya kijambere. Zose zirerekana yuko zubatswe nubuhinga bugezweho, namatafara, namabati.

Mumisi yahera itabi ryara koreshwa cane kandi abantu benshi bararinywa, ariko uko iminsi yagiye iraheza bagiye barerekana ingaruka zaryo harimwo yuko rikenesha ,ryica ibihaha, kandi biteranya no mu miryango.

Uburundi ni igihugu kigizwe n'imisozi myinshi ,kandi uzosanga iyo misozi igiye ikikuzwa n'ibisagara bininibinini. Ibisagara bizorangwamwo amazu menshi usange yegeranye kandi yubatswe muburyo bwa kijambere.

Kera, bitewe niuko abantu bataribwa yagwire ngo babe benshi wasanga bantu bafise amatongo manene manene washobora gusanga umuntu afise imisozi itatu ine itanu, ariko, ubu biragoye kwera ahantu hamaze kwaga.

Itabi ba sokuruza bacu bararinyoye cane Kandi baranaririma, Ariko Kandi iko iminsi yagiye iraza ,abazungu igihe baza niho baciye bazana ubwoko bw'itabi bita amasigareti.

Nk'uko umuntu ashobora gukunda ingya zigihe zitandukanye agakundisigurut izi ni na ko ninka zimeze ku bwaci hariyo ubwaci usanga zikunda cane n'uwundi usanga zidakunda cane, kandi ink'iyirya ubwazi bwiza ikama n'amatama yanshi meza.

Abantu babiri bari ahantu wogira ni mumurima umwe afise imibiri yompi yambaye agapira ku muhondo n'igitenge kirimwo ibara ritukura n'irindi ryera n'irindi ry'umuhondo nyene inyuma yiwe hari uwundi yambaye agapira gatukura n'ipantaro yirabura.

Ibiti ni ngira akamaro cane ku buzima bw'umuntu ko mu gihugu c'uburundi barabikoresha mu guca inkwi mu kwubaka ibiraro mu gukoresha intebe, ndetse, kandi birakoresha no mu kwubaka inji.

Burya inka z’inyambo zigira amahembe maremare cane ku buryo wasanga zitanguye gukora n’ibindi bimenyetso . Harigihe wasanga muri ivyo bimenyetso harimwo ikimenyetso c’abakundana.

Amabungo imyembe imicungwe n'ibindi bitandukanye biri mu vyamwa uzosanga biryoshe cane. Akenshi abana uzosanga bakunda umutobe uzova mu mabungo kubera ingene uba uryoshe.

Amashu ni ubwoko bw'imboga bwiza kandi bufasha, uzosanga hari abayateka mu biharage hari n'abayateka mu buryo bwabo aba ari yonyene. Kandi uzosanga hari n'abayagaburira ibitungwa, nk'impene.

Iyo uhuye n’abantu bakuriye mu duce dutandukanye turi kure y’igisagara, uzosanga bagutera inkuru bavuga ingene iyo baja kuvoma bamara umwanya munini bariko barakina, bibagiye igikogwa cabatwaye.

Abarimyi bateye imbere, uzosanga bafise amazu bubatse bashiramwo ivyo bimbura. Nico kimwe naba dandaza nabo bateye imbere, iyo bavuye kurangura, akenshi usanga bafise amazu bubatse, bashikirizamwo ivyo bavuye kurangura. Ayo mazu aba ari manini cane.

Hari abantu benshi uzokwumva bavuga yuko batinya imvubu ariko mu bisanzwe imvubu ntirya inyama irya ubwatsi ariko iyo yikanze yuko ahantu canke umuntu amuteye ubwoba irica

Ibarabara ridasize kaburimbo, rigaragara yuko mugihe c'ici ririmwo ivumbi ryinshi. Kandi mugihe c'imvura rishobora kuba ryobamwo ibishanga vyinshi. Amabarabara nkayo kugira igihugu gikingire abanyagihugu babo kandi abe meza akoreshwe cane, nuko bayasigamwo kaburimbo.

Umugore yambaye agapira kirabura, hamwe n'yandi mabara wogirango n'inzahabu, ariko aragaza inka. Biragaragara yuko, uwo muhira aryohewe cane. Kandi n'iyo nka iriko irarisha, kandi iriko irisha neza.

Ibigazi uzosanga bikunda ahantu hashushe cane kanshi uzobisanga vyegereye ikiyaga catanganyika canke mu gace dukunze kwita imbo abantu babayo uzosanga bakunda kuvuga yuko bakunda inyama.

Abantu benshi uzosanga baba mu bihugu vyohanze cane cane mu bihugu bikanye cane uzosanga batunze ikoti imwe canke zibiri z'ubwoya, ubwo bwoya nubwo kubikoko bigiye bitandukanye harimwo n' intama ndetse n'ibikoko vyo mw'ishamba.

Ibarabara ryivu mu kuvugaa ridasize ka burimbo bisa nk'aho bitari mu gisagara ko yari uko ridakikuje amazu menshi iribarabara biboneka yuko mu gihe c'imvura rishobora kuba arishayisha cane imodoka.

Ubwato bwa kera canke ubwuba barundi benshi usanga bakora nu bwato usanga babajije mu biti bero ubwo bwato kanshi hari ubwo bagora ari kugira ngo bazi bararoba, ariko hari n'ubwo bakora kugira bazi barabukoresha mu kwiyunguruza baciye mu mansi.

Amatungo, co kimwe n'ibiterwa, akenshi uzosanga bikarirwa n'udukoko duto duto usanga tubirya tukavyonona. Ari nayo mpamvu uzosanga hari imiti y'ikizungu ijejwe kutwica no kuturandura.

Inka yamye ari ngira akamaro k'ubuzima bwa barundi. Aho hambere haheze, inka yagaragaza yuko umuntu atunze. Uko atunga inka nyinshi niko vyagaragaza yuko atunze cane kandi inka niyo ivamwo amata akunda gukoreshwa n'abarundi benshi.

Abana basa nkaho bariko bitegereza inzoka. Mubihugu vyinshi, usanga hari ubwoko bwinshi bwinzoka zigiye zitandukanye, ariko bwinshi uzosanga bugwiriye mwishamba rya Amazon, riri mugihugu ca Brazil.

Umuntu aramutse agiye mw'isoko agiye kugura amashu azosanga aho bayapanze neza kugira ngo yitorere ishu ashaka hanyuma atange n'amahera bikwiranye. Ariko iyo baja kuyaranguza, akenshi bayashira mu mufuko hanyuma bakayatwara kw'ikinga.

Kuko imisiri yagiraza ni ko ninzu zagiye ziratera imbere kera hariyo inzu z'ivyatsi mu nyumahanzi z'ivyondo munyumahanzi z'amatafari amatafari barayabumba, kandi ni nk'uko haba matafarahiye na yadahiye.

Umuntu ariko arakuyakuya inyana y' inka yambaye agapira karimwo umutuku, imirongo yirabura ndetse niyera iy'inka yakura harigihe wasanga kenshi yaravyara umwana uyo mwana bamwita inyana.

Ingona mu bwobwikobwo gikaza cane ishobora, kubera rimwe kw'isi canke mu mazi biravuwa, kandi yuko ingona zifise urukoba rukomeye cane inganda zo kw'isi zikomeye z'imideri zirora zifashisha urukoba rw'ingona mu gukora ibintu bigiye bitandukanye.

Abadandaza bafise imitahe mito mito usanga kenshi bishize mu mashirahamwe bagakora ico bita amakoperative, kugira ngo babashe kwiyingunganya no kuronka iyindi mitahe ikwiye kugira bashobore kudandaza ibintu vyabo.

Umugore yambaye neza cane yajanishije yambaye ibitenge ariko ara kwiyakuya inka nziza cane ifise amahembe ikaba iriko irarisha ikaba iriko irishiza ahantu heza cane.

Abantu benshi bazokubwira yuko bakunda kuraba canke kwitegereza ubwoko bw'inyoni bwitwa inyange kubera yuko uzosanga iteye igomwe Kandi yera cane, ni nkuko Kandi zikunda kurya inyondwi usanga ziri ku Nka.

Ibigazi usanga bikunda kuba ahantu henshi hashushe, ariko kandi ibigazi biravamwo amavuta bakunda kwita amamesa, ayo mavuta uzosanga kenshi bayatekesha ariko ni nkuko hari abayakuramwo amavuta yo guteka bita ikambiri.

Umugore yicaye imbere y'iraro ririmwo inka ariko aragosora. Akaba yambaye igitenge kirimwo ibara ry'icatsi, ubururu n'iyindi mirongo yera. Ku mutwe naho akaba yambaye agatambara karimwo ibara ritukura.

Biragoye cane ko uzosohokera ahantu nazo hari heza gote u gihugu c'uburundi ngusanga bafise inyama y'imbata, ariko abamaze kuyirya bavuga yuko inyama y'imbata ari yo inyama ya mbere iryoshe.

Ikiyaga gitoya ca Rwihinda, ni ikiyaga giherereye mu majaruguru y'igihugu c'Uburundi, mu ntara ya Kirundo. Iyo uhuye n'abamaze kuhatembera, bazokubwira ingene bibereye ijisho, kandi biryoshe kugendera mu bwato bukozwe mu biti, ugenda urahatembera uhazunguruka.

Inka nziza cane, biboneka ko yariye ubwatsi bukwiye kandi iri mu kiraro ciza. Iri kumwe n'umuntu wokwibaza ko yoshobora kuba ari n'umwungere, nyeneyo canke umuganga.

Ibi babibuganizamwo ibintu vyishi bigiye bitandukanye bishobora kuba ;amata, amazi, urwarwa, impeke kandi ikindi mwomenya nuko asigaye ari ngira kamaro cane m'Uburundi

Uburundi bwa kera namabara abaraye manini yagutse wasanga bufise wasanga harutwira ducamwo inka canke abana, ariko ukwo uburundi bwagiye buratera imbere ni ko hagiye haraza n'amakaburimbo.

Ibitegwa uko bimeze kwose uzosanga bikeneye navyo kubaho bikoresheje amazi, niyo mpamvu mubuzima bwa burimunsi bw'umurima agerageza iyo hataguye imvura akaja kubivomera.

Mubintu vyinshi twize bifise akamaro, uzosanga harimwo ibiti, ndetse abantu batwara ibihugu benshi usanga bahimiriza abanyagihugu babo gutera ibiti, kuko bavuga yuko ibiti bikurura invura.

Umusozi urimwo imirima myinshi igiye itandukanye kandi uteye igomwe, bakaba barayisigiwe na ba sogokuruza ba kera kugira ngo nabo bakomeze kuronka ibibatunga n'ibibabeshaho.

Amatunda ni meza cane kubuzima bw'umuntu uzokwumva bavuga yuko yongera amaraso mumubiri ari nayo mpamvu abana bakiri bato uzosanga muvyamwa bagaburigwa hatigera habura amatunda kubera kukamaro ifise.

Ibigori bashobora kubirya muburyo butatu bukurikira barashobora kubiteka mumazi bigasha canke bakavyotsa canke naho bakabisya bakabikoramwo ifu kandi iyo fu bakayisonga bagahava bakayirya nk'ubugari.

Iyo ugiye ahantu hamwe hamwe cane cane mu bisagara usanga amazu barayazitirishije ingo zigezweho. Izo ngo zikaba zigizwe n'amatafari ariko kandi zisize n'amarangi meza agezweho.

Mubuzima bwaminshi yose abarundi batunze mbere na mbere n'uburimyi n'ubworozi ni ho mpamvu uzosanga mu ngozi igihe zitandukanye hari ahantu mu gikari bateye uturengarenga utugori n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu myaka yambere bitewe nuko abantu benshi banywa itabi n'abadanzaza bari benshi baridandaza, mu Burundi ihinguriro ryambere ryazanye itabi ryari iry'umugwizatunga bita Rujugiro.

Imirima y'icayi hamwe no kuruhande ahantu hateye ibindi biti vyinshi. Icayi canke ikawa biri mubiterwa vyambere vyinjiza amafaranga menshi mvamakungu kuko babishora mumakungu.

Inkende ni igikoko gikurura amafaranga mvamakungu ariko gisinda cane. Abantu bavuga yuko uzegereye akenshi ikintu ca mbere zozo ziyumvira ni ukugusimbirako.

Impene n'intama n'ibitungwa bibiri abantu bakunda gushira hamwe ariko bitandukanye, Intama ziritonda cane ndetse bavuga yuko niyo bazijanye mw'ibagiro zidakurako umunwa ariko impene ziragorana cane ziguma ziruka ahantu hose

Abantu benshi na cane cane abageze mu zabukuru uzosanga bakoresha indimu, uzosanga bazishira mu mazi kugira ngo abavyibushe bonde abandi bakayivanga n'icayi n'ubuki ngo nivyo bifise akamaro

Igihugu c'UBURUNDI n'igihugu gifise imisozi Kandi imisozi myinshi igiye itandukanye, hariho ahantu uraba ukabona yuko ari harehare cane kandi ukabonako n'umwonga waco urikure cane.

Imyungu n'ubwoko bw'imboga buryoshe cane kandi bavuga yuko bufise n' akamaro kenshi busanga ifatanye n'akamaro k'imboga bita imisoma nayo bavuga yuko ifise akamaro kenshi mu buzima bw'umuntu

Mu gihugu c’uburundi habayo inzuzi nyinshi zigenda zikisuka mu kiyaga ca Tanganyika. Abantu banshi uzumva bavuga ko atari vyiza gukinira mu mazi canke mu nzuzi mu gihe imvura iriko irarwa, kuko rushobora kugutwara.

Umuntu wese amaze ugutera imbera igihugu c'uburundi aramaze kubona yuko bigoye kubona cane ahantu batagyibiharage canke ngo inj ihere atabenye ahantu bariyibiharage ico kimwe n'umuceji canke rimwe na rimwe igitoo kinyu birayo.

Ukwigihuga giter'imbere niko n'ibindi bisata bigiz 'ubuzima bw'igihugu biter'imbere hatavuyemwo kubaka, nko mugihugu c'Uburundi abantu bahereye kumazu y'ivyatsi, munyuma baja kuyivyondo ,munyuma bagera kuy'amata ,ubu hari nabafis 'amazu agerekeranije.

Ku misozi myinshi ahano usanga atari mu gisagara uzosanga hashashishijwe imirima na shanecane y'igiterwa bita icahe, kandi ni nk'uko uzosanga hegeranye n'uturaro wororeramwo ibitungwa.

Abantu benshi uzosanga bifise, uzosanga bakikuje ingo zabo n'amashurwe. Amashurwe arakunda gukoreshwa mu gushariza ahantu ariko kandi no mu bakundana hari igihe afasha.

Abantu benshi bavuga ko intama zitonda kandi zigira n'inyama iryoshe cane. Bavuga kandi yuko ubwoya bwazo buzimvye cane. Ibihugu vyinshi bigiye bitandukanye birabugwanira kuko bwinjiza amahera menshi.

Hari abantu uzosanga bafata ivyamwa iyo ari vyinshi bakarya kimwe kimwe canke bakabivanga bakabirira hamwe nkuko hari ababivanga bakongeramwo utuzi dukeyi hama babikoramwo umutobe, bakabinwa ari umutobe.

Impongo n'ubwoko bw'igikoko kiba mw'ishamba gitinyitse cane, uzokumva rimwe na rimwe abantu bazita inka zo mw'ishamba kubera yuko zihakwa kumera nk'inka kandi nazo nyene zirarisha aho ziba ziri.

Akenshi mu bihugu bidateye imbere uzosanga iyo ugeze ahantu mu gisagara higaragaza; uzosanga kenshi aho hantu hari amazu menshi agiye yegeranye, hagera mw'ijoro ugasanga haraka.

Ikiyaga catanganika ni ca kabiri mu burebure busa n'ubuja hasi gikurikira bayikali kyerereye mu gihugu c'uburusiya, kandi baraconona cane mu bijanye n'i sukurike n'ugutima icapfu aho itagenewo.

Amateke iyo ateye mu kuzimu hejuru haho usanka hafise amababi arebaye ari na ho havuye ku igitutsi kiko kivuga umuntu afise amatwi manini bavuga yuko afise amatwi yarebaye nk'amababi y'amateke.

Igiyaga ikimezo co kimwe na bimwe biri mu majara ubgoro y'igihugu c'uburundi muri ivyo biyaga ni ho wumva harimwo ico bita cohoha canke rwihinda bigizwe cane cane n'ibitibibikikuje, ariko kandi n'ubwoko bwinshi bw'inyoni bukunda kuba buriyo.

Bamwe twakuze tuzi yuko ingono ari co gikoko ca mbere gitinyitse kw'isi, ariko ukugenda urakura niko ugenda usanga hari n'ibindi bikoko bitinyitse kuruta ingono, kandi kenshi baravuga yuko mu kiyaga Tanganyika harimwo ingona.

Abantu ba sa nkabo ari kumwe n' amasoda bariko bicez'ukwoko turya imirima muri abo bantu harimwo abantu babiri umwe yambaye agapira k'uururu n'undi yambaye agapira agakwa gusa n'umutuku bari kumwe n'umusoda, ariko araberekera.

Kurya kw'abantu, n'ibiterwa navyo nyene barabikorera ubushakashatsi, kuko navyo birarwara, biraterwa n'udukoko tugiye dutandukanye. Kugira bakomeze kubikingira, ndetse babone n'imiti yizo nrwara zigiye zitandukanye, bategerezwa kwama bakora ubushakashatsi

Kurya kw'umuntu akenera gufungura no kunywa amazi kugira akure ni ko n'ibiterwa bimeze. Ibiterwa birakenera ifumbire n'amazi kugira bikure. ifumbire nta bari amase gusa, ariko hari izindi fumbire mva ruganda zigezweho ziba zirimwo ivyo igitekwa gishobora gukenera cose.

Mu bintu vya mbere uzosanga umurima ukeneye haba harimwo ifumbire. Ifumbire rero hari igihe iba igizwe n'amase y'inka canke n'iyindi myanda igiye itandukanye aruko ishobora kuvamwo ivyo imirima ikenera.

Mumihana myinshi y' abantu usanga bifise uzosanga iyo bahejeje gutema ubwatsi babwegeranya bakabuturira ariko mumihana y' abantu batifise akenshi baca babuha inka.

Ubuhinga bwanone bwo kuvomera imirima minini cane irikubuso bungana nama hegitare n'ayandi, bikaba bifasha kugira bigabanye abakozi benshi canke n'uburyo bwinshi.

Akenshi uzosanga abantu batarabona umuntu witavye imana canke ibikoke bimwe na bimwe ingene bipfa uzosanga iyo abonye ifi yapfuye bavuga ngo rra cakanwe canke batangara cane yuko ipfa i kanwe.

Ifi ziri mu nyama ziryoha kandi abantu benshi bakunda ariko zizimvye. Kandi ushobora kuyiteka mu buryo butandukanye. Hari abahitamwo kuyotsa ariko hari n'abahitamwo kubanza kuyicisha mu mazi imbere y'uko bayifungura.

Ifi iteguwe mu buryo budasanzwe canke butamenyerewe. Kenshi iyo iteguwe nk'uko uzobisanga mu mahoteri canke ahandi hantu hateye imbere; biragoye yuko uzobibona biteye ku munyagihugu asanzwe muhira.

Ubwato bakoresha mukuroba kenshi usanga buri ahantu bita murumonge kunkengera zikiyaga, abantu baba muri ico gisagara ca rumonge benshi usanga baba bazi no kuroba kandi baravyijukiye

Kurya usanga amafi aba mu biyaga canke mu nzuzi zigiye zitandukanye, ni na ko umuntu ashobora kwihitiramwo kworora amafi. Uzosanga kenshi ahantu yororeye amafi yo baba bubatse n'akazu ko hejuru aho yororera inkoko kugira ngo amafi agaburirwe n'amase y'izo nkoko.

Ifi uzosanga atakindi kintu abantu bayikoresha atari ukuyirya ariko kandi ni inyama iryoshe cane ariko izimvye, kandi akenshi ifi uzosanga inabikika igihe kinini iyo ibitse ahantu hakanye.

Indagara ziraryoha cane, kandi abantu benshi barazikunda, ziraryoshe na cane cane iyo uziryanye uburobe, mu musi yahera wasanga ikiro cazo zigeze mu bihumbi ijana.

Ifi iyo bamaze kuyiroba kugira ngo ntiyononekare canke ngo inuke, bayishira ahantu hakanye cane. Aho naho hashobora kuba ari mu vyuma bigenewe gukanyisha ibintu canke bakayishira ahantu hari amabarafu menshi.

Inyama y'ifi canke n'izindi nyama zose, iyo zigeze gutekwa barazitegura neza. Mu kuzitegura neza barashiramwo ibirungo bigiye bitandukanye. Muri ivyo birungo uzokwumva harimwo ibitunguru, amakaroti, amatomati n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye.

Ikiyaga ca Tanganyika ni igihugu giherereye mu gihugu c'Uburundi kandi kibamwo ifi, ariko nubwo kibanwo ifi hariyo amafi bakura mu bindi bihugu vyo hanze nk'igihugu c'Ubuganda, ca Tanzania eka nibindi bigiye bitandukanye.

Burya ifi ushobora kuyirya muburyo ushatse. Ushobora kubanza ukayicisha mu mazi hanyuma ukayiteka, canke ukayotsa. No mu kuyotsa rero, bayotsa mu buryo bwinshi butandukanye, kandi n'ivyokezo biratandukanye.

Ifi mu bwoko bw'ibikoko kigendera mu mazi, ariko, kandi baranayirya iraryoshe cane mu kiyaga catanganyika tuhasangamwo ubwoko bw'ifi bakunda cane bita imikeke.

Akenshi hari igihe usanga indagara zabuze, naho uzironse ugasanga ziri ku mahera menshi cane ahushobora gusanga ikiro ukiguze ibihumbi ijana, ariko ni nkuko hari igihe ushobora gusanga ikiro ukiguze ibihumbi mirongo itanu.

Hari abantu benshi uzokwumva badakunda igitoki ,ariko, kenshi iyo uhuye n'umuntu azi kugiteka kiraryoha cane. Uzosanga iyo igitoki gitetse mu mazi kigatekwa neza, bakunda kukigemurira abavyeyi bakicibaruka.

Akayira gasa nkaho gashikana kwishure. Ishure rifise amabati yubururu nimiryango isa nkuko nyene; kenshi uzosanga amashure afasha cane abana muburyo bwo kwiyumvira.

Ahantu kanshi uzosanga hari vyatsi uzosanga n'abana bakunda kubakinira uzosanga bakinira umupira nindi mikino myinshi gitandukanye, ariko, kandi ntink'uko ivyatsi ari vyo uzosanga hari ibibaba.

Ivyatsi bigaragara nk'aho wogira ngo biri ku nkombe y'ikaburimba akenshi iyugiye ahantu ukabona utuntu twatsugira ngona akantu k'agashamba gatoyi nkashagiye wuzosangamwu dukoko tugiye dutandukanya imwe na bimwe mbere uzasangamwo n'inzoka.

Mu gihugu c'uburundi cane amu bindi wiwebikiye bitandukanye uzosanga bigizwe n'inzuzi nyinshi muri izo nzuzi ziri mu gihugu c'uburundi tuzokwumva nk'iruzi rwa ntahangwa uruzi rwa ruvyironja uruzi rwa rugu heka n'izindi nzuzi.

Abana batatu bigaragara ko umenga bariko barakina, umwe yambaye agapira karimwo ibara ritukura n'ikabutura y'ubururu, uwundi yambaye impuzu zisa nkaho zijimye zirabura, uwundi bisa nkaho ari umukobwa kandi yambaye agakanzu k'umuhondo.

Mu minsi ya kera ndetse n'ubu, abifise barabikora wasanga iyo umuntu agiye kurongora, bamuha itongo aja kurimamwo, ariko kandi bakamuha naho yubaka inzu. Umuhungu akarondera ivyo azokwubakisha iyo nzu.

Igiti kinini cane kiri mpande ya twatuyira twakera kariko gacamo umuntu y'ikoreye ibido isa n'umuhondo ndetse akaba yambaye n'ishati y'ubururu.

Har'ubwoko bwinshi bw'imihwi mur'ubwo bwoko bw'imihwi: hariyo usanga ari minini ,ugasanga ni mito ariko yose ugasanga irafise aho itandukaniye, nkuko n'igitoki kimeze niko n'imihwi imeze ikomoka kugitoki.

Igitoke kiri murya zambere zikoreshwa cane, ariko kandi igitoke karafise akamaro kenshi, aho hambere hoho nta nzoga nimwe yaribaho itari iyi gitoke, kandi igitoke kiravamwo n'imihwi.

Kera mu burundi amabarabara ataraza hari utuyira ni two abantu baca mwagiye ku mirimo yawe ya misi yose, ariko amabarabara kuvaho atangiye kuza utwo tuyira twaragumyeho, ariko tugakoreshwa nk'imihora na canecane yinka zigiye kurisha canke zigiye kunywa amazi.

Inzoga y'igitoki abantu benshi bakunda kwita urwarwa, ni inzoga iboreza cane kandi iba ihiye cane iba irimwo n'umusemburo , yarateranye abagabo canke igahuza abagabo.

Umurima w'ibiterwa bigiye bitandukanye hakaba harimwo n'ibiti vy'amavuka ibiti vy'umwembe, kandi bikaba bikikuje urugo biboneka yuko ari urwakija mbere, kandi urwo rugo rukaba rufishe amabati mdetse rusize niranga iryera.

Mu muco w'abarundi inzoga yari ikintu giteramisha abagabo rero kera inzoga z'abazungu batarazizana wasanga bakora inzoga mu gitoki aho barindira kigasha cane kikarengera imihwi hanyuma mu nyuma bakakigana ari yo havamwo urwarwa.

Umuco wakera w'ikirondi iyo habaye impanza canke ibindi birori bisanzwe vyo kuryoherwa barafatamabiy' igitoki bagashia koinshishiro ku biseke bagemuye canke ku mibindi y'inzoga.

Urumogi n'ikintu kibi cane mu buzima bw'umuntu kuko batevye baranagwita ikiyovyambwenge, abayabaga bakunze kugiroshe bagira baje mu bikorwa biteye isoni.

Akenshi iyo imvura iguye, ikagwa ari nyinshi uzosanga bavuga ngo imisozi yaguye. Rero ivyaguye, ibisigarira vyaho cane ibisate vy'amabuye, akenshi kubera ingene aba ari binini binini, birakoroka bigahagarara ahantu bikazohamara igihe kirekire.

Amazu ya kera, na cane cane arya yivyondo, wasanga kenshi ari matoya, ariko akwikuje namatongo manini manini. Ayo mazu, wasanga kenshi afise umuryango umwe wo hagati wo kwinjiriramwo, namadirisha abiri yo kuruhande.

Ikijumbu n'inrya ikomeza abantu cane, ariko abantu baba mu bisagara bikomeye kenshi ntibakunda kucikoza, kiraryoha iyo kinyosheje n'amata y'ikivuguto canke akavoka.

Iyo bamaze gusoroma icayi, baragitwara muruganda bakagihingura neza ikaza namayani bakoresha mucayi, ariko harabantu benshi bayahevye bahitamwo gukoresha amababi yamavoka canke urubuto rwa avoka.

Kubera ikirere co mu gihugu c'Uburundi ari ciza, dufise n'amavoka meza. Burya abarimyi bateye imbere baratanguye no kuza barayashora mu bihugu vyo hanze kubera yuko amavoka yo mu gihugu c'Uburundi akunzwe cane.

Iyo inkokokazi imaze gutera amagi banyene inkoko barahitamwo ayavamwo n'ayagumamwo kugira inkoko ibashe kubandanya k'uyabundikira, iyo rero bahisemwom ko agumamwo inkokokazi irayabundikira kugeza igi rimenetse rikavamwo umuswi.

Ibigori biraribwa cane ,Kandi biribwa muburyo butandukanye har'ababirya nk'intete har'abavyotsa har'ababiteka ndetse Kandi ubunye aho ubuhinga bwateye imbere hari n'ababiteka mumuceri.

Iyo bariko bararima bakoresha isuka harya bafata aba ari umuhini hanyuma harya harima hitwa isuka kandi aba ari icuma ariko kubera kurikoresha cane ntiyigera igwa umugese.

Igitoki ni kimwe mu bintu zosanga abantu benshi mu ntara zigiye zitandukanye barateye mu ngo zawo ni yo abantu benshi bafise imiryango mu gisagara baja bavakurey'igisagara bamanutse wa sanga kenshi bagemura igitoki.

Iyo umugwi munini wishize hamwe bagakora ikintu bita ishira hamwe birafasha cane amashira hamwe arafashanya mu gufatana mu nda mu bibazo vyinshi bigiye bitandukanya usangaye baterera hamwe.

Imiteja iy'uyivanze n'ubushaza ndetse n'indagara birayoha cane iyo uciye ubirisha umuceri, igitoki kirimwo amakaroti. n'itomati zikwiye hamwe n'inyama.

Umuntu agiye guca ibiti yambaye ishati yako gusa n'icatsi n'ipantaro y'ubururu arikumwe ku ruhande n'uwambaye igitenge c'ubururu akenshi bagiye kwicira ibiti uzosanga kenshi yarabakoresha imipanga canke imihoro.

Abarimyi benshi bateye imbere na cane cane barya barimyi usanga bageze ku rwego rwo kugurisha ivyo barimye mu bihugu vyo hanze, uzosanga kenshi azwi ku kintu kimwe. Nk'ubu hari igihe usanga afise amahegitare n'amahegitare y'umurima w'amatomati

Ukoisi igenda iratera imbere ni ko n'ivyo abagenda bavumbura na vyo bigenda bitera imbere nkubu bayaruka kuvuga yuko ivuga ifashe imishatsi mu gukuran'ingoga, kandi ikayikomeza ni ukuvuga nu i ibikoresho vyinshi asgay bakoresha bikuza imishasi kanji sanga hari miboka.

Umugabo yirabura yambaye agapira gahakwa kweru n'ipantaro y'irabura, yambaye agakofero hejuru gahakwa gusa na kaki. Hakaba n'umwana yirabura ubona yuko aryohewe yambaye impuzu wogira ngo zisa n'iz'ibiti.

Amavoka ari mu bwoko bw'ivyamwa biryoshe cane, kandi ivyo ikira akamaro, ariko kanini nk'uko amavoka ndashawe kukorwamwo ibintu vyinshi bigiye bitandukanye harimwo amuvuto yo mu mishatsi na yo ku mubiri.

Iyo umuntu agiye kugura ibiraya kw'isoko ntibamuharurira kimwe bibiri canke bitatu ahubwo bapima ku biro agashaba kuvuga ati nkeneye ikiro kimwe canke ibiro bibiri vy'i biraya, bitewe ni co agiye kubikoresha.

Amateke abantu beshi bakunda kuyaryana n'ibiharage ariko kandi n'igihe abana baba bateramye bari kuziko barindiriye yuko irya zisha wasanga hari amateke bokeje baba bararya mugihe baba bariko babacira imigani.

Imicungwe ,icamwa bavuga ko gifise akamaro kenshi cane kubera yuko biterera mumigwanire y'umubiri na cane cane nki nkomezi y' umusoda wo mumubiri wo kwirinda ingwara nshasha zije.

Umugabo asa nkaho ariko avuga ibijanye n'umurima, yambaye agapira kirabura indani yambaye agasa nk'akera hejuru yambaye inkofero utukura akaba yambaye n'amarori afise n'ubwanwa , n'isaha kukuboko.

Ibiraya Kiri mu biribwa biribwa cane naho ataricokimwe n'umuceri, n'ibiharage ariko uzosanga abantu babirya mu mazi canke mu mafiriti, bikunda kenshi kurimwa mubice bikanye cane.

Abazumgu bataraza ngo bazan' ibintu vyinshi nh'imiceri n'ibigore n'ibindi vyinshi bikiye bitandukanye amateke ibijumbu imyumbati yarikirumora mu buzima bw'abarundi, kubera yuko wasanga akoreshwa kanshi.

Abagore basa nkaho baryohewe cane bariko basoroma icayi, murabo bagore hariho umwe yambaye impuzu z'ubururu n'igitambara c'ubururu, bigaragara ko wogira ngo n'uwihebeye Imana ariko biragoye kwemeza.

Ukugenda utembera kanshi ni kuzosanga hari ubwoko bwinshi bw'amavoka hariyo amavoka usanga avamwo amazi ayo abantu benshi badakunda, ariko ayana wamvuka usanga afise igishishogera ko a gusa n'umutuku, ariko ni nk'uko amavoka akunze cane ababe bakunda kwita amavoka ya kija mbere aryoshe cane.

Biravurwa yuko uretse ko amavoka afise akamaro keshi cane ariko anahaza abantu beshi bize mu mashuri afise uburaro uzokumva bavuga yuko bari batunzwe n'amavoka bitewe n'ingano ntoyi y'indya babaha amavoka niyo yaca abafasha.

Abantu bagera muri batandatu bariko batera imbuto. Umwe muri abo bantu bisa nkaho harimwo umugabo umwe, abogore babiri n'abana batatu, kandi ico bahuriyeko bose nuko bambaye udupfukamunwa, bakaba bari no mu murima usa nkaho ari uw'ibigori.

Kuko imisi igenda iraza ntigusanga ibiti vy'amapera bigenda biragabanuka, ariko abana ba kera canke bo murungano rusa nk'atari rushasha abenshi baraza amapera ingene yabafasha na canecane iyo bagiye gukira imipira.

Amatomati n'ubwoko bw'ivyamwa bikoresha mu buzima bwa buri munsi uzosanga bayashira mubintu bigiye bitandukanye kugira yongere akanovera uzosanga bayateka ,mugitoke ,mubiraya no mubiharage.

Umugore arikoaratwenga biboneke yuko ashobora kubanezerewe cane uwo mugore arirabura yambaye agatambara kera n'agapira karemwo amabara amenshi harimwo imirongo yera n'indi mirongo itukura n'igitenge.

Kubera yuko abarundi batunze mbere na mbere n'uburimyi n'ubworozi uzosanga hari umugwi w'abantu benshi baja gukora ikibwe uwo mugwi bawiita ikibiri uzosanga ari nk'umuntu yabahari ikiraka co kuja kumuremira hante.

Umurima w'ibigori vyiza uteye ahantu k'umusozi kandi atakirere c'imvura Canke c'izuba ryinshi gihari , ibigori bifise akamaro kenshi mu buzima bw'umuntu.

Abantu barenga umunani ubona yuko bahuriye hamwe kugira ngo batera ibiti abo bantu, kandi babona yuko, ariko babitera mu buryo bwa kija mbere mu buryo bw'aho bagenda bashiramwo intambwe hagati y'igiti n'ikindi.

Iyo tuvuze intete hari ubwoko bwinshi bw'intete, intete z' umuceri, intete z' ibiharage, ndetse kandi hari nutwo bita udutete bakoresha iyo bakora udusaro.

Hari abavuga yuko imyumbati iryoshe hari n'abavugako yuko ibishe. Ariko murabo bavugako ibishe harimwo nabayanka uko bayankira yuko ifise imizi, kandi n'inkuko hari abigeze kurya imyumbati irura rimwe baca bishira mu mutwe yuko igihe cose imyumbati yama irura.

Igitoke iyo kimaze gukura kiraremera kikaruta ca giti kiriko. Rero kandi birabujijwe yuko igitoke kiva ku giti iyo kitarasha canke ngo gikomere; niyo mpamvu baca bagifatisha igiti kugira ngo kidakoroka.

Abagore bagera muri batanu, bari mu murima usa nkaho ari uw'amashu, bariko barayasoroma. Abo bagore ubiravye neza bisa nkaho bambaye ibitenge, kandi umugore w'imbere asa nk'uwumwenyuye, yambaye n'agapira k'ubururu.

Abantu bambaye inkofero zibakingira izuba, bariko bakora ibikorwa mu ndimiro. Muri abo abantu, uwutangura ku gice c’ibumoso yambaye agapira gahakwa kwera, n'ipantaro isa nk’aho ari y'ubururu, n'inkofero ihakwa kwera canke umuhondo.

Ibiraya biraryoha cane kandi ni ngirakamaro ku buzima bw'umuntu. Navyo bashobora kubirya mu buryo bugiye bitandukanye harimwo ababirya nk'ifiriti, abandi bagahitamwo kubiteka mu mazi.

Abantu bagera muri batanu, muri abo batanu harimwo abagore batatu baboneka neza kandi basa nk’aho bari kw'ihema, iryo hema ririko ibintu bimeze nk’ubwatsi. Aba bagore batatu bose bambaye ibitenge n’udupira hejuru.

Abahinga mu bijanye n'ivyo uburimyi, bavuga yuko iyo uteye, ni vyiza yuko usiga utuyira umuntu ashobora kuza aracamwo atarinze kugenda guhonyora vyabindi uba warateye. Aho nshatse kuvuga nkiyo wateye irengarenga n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye.

Abana bakuriye mu gisagara ca Bujumbura canke mu bindi bisagara batigeze baja kurima , iyo bavuze isuka bobo kenshi bazobona kari kirya giti bafata bariko bararima. Eka namba , isuka ni kirya kirima , hama kirya bafata umuntu ariko ararima citwa umuhini.

Hari ibirungo vyinshi usanga bikoreshwa iyo bateka na canecane ibikoreshwa mu nyama mu mujeri canke mu zindi nde ziryoshe zimara rubanza ivyo birungo kenshi usanga bifise amazina y'amatazirano.

Abantu bigaragara yuko bariko bagenzura umurima w'ibigori ariko bisa nkaho bitarakura canke ngo vyere kandi uwo murima barimwo ukikujwe n' inzu zigiye zitandukanye harimwo izo bacubaka nizindi bahejeje.

Abagore baratevye barabita ba maboko igihumbi kubera yuko bararima bakoresheje amasuka bagaca bataha bakaja mu turimo tundi tugiye dutandukanye harimwo nko guteka no kuraba abana.

Abagore batatu umwe ahetse umwana, uwundi ariko araboha ibintu bisa nk'imigano, uwundi arahagaze ariko araba wawundi ariko araboha ibintu bisa nk'imigano. Kuruhande hariyo akazu gasa n'umuhondo bagurishirizamwo ama inite.

Ifarasi sigitugano kimenyerewe m'uburundi cank 'uzosanga carakoreshwa kera, na basogokuru bacu nkuko mubindi bihugu vyo hanze tubibona, ifarasi niyuyitunze mu gihugu c'uburundi bisabako ub'ufis'impapuro zemeza yuko urekurewe gutung'iyo farasi.

Isoko usanga arahantu hahurira abantu beshi abadandaza ndetse nabaje kugura baba badandaza ibintu vyishi bigiye bitandukanye aho usanga badandaza impuzu canke ivyo gufungura murivyo vyo gufungura harigihe usanga harimwo ibiraya kandi ibiraya vy'ubwoko butandukanye .

Bimwe mu bintu biranga isoko nuko usanga hari abantu benshi kandi hari n'urwamo rwabo kuko muri abo bose, ntawubuza n'uwundi kuvuga kandi umwe wese aba avuga ivyo ashaka. Ikindi uzohasanga ni ivyo usanga bariko baradandaza.

Abantu basa nk'aho bariko barasorombwa, kandi muri abo bantu hariyo umuntu yambaye mupira w'imbehe w'ubururu ofise inkofero n'i panaro ihakwa gusa nk'uko nyene, kandi abo hantu bari haboneka ko umenge ari ikirere c'imvura nyinshi.

Mugihugu c'Uburundi umusi wa gatandatu bawuhebeye ibikogwa bataziriye ibikogwarusangi murivyo bikogwa uzosanga inzego za reta zifatanye n' abanyagihugu mukwubaka nk'amashure canke ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abantu benshi nubwo bakunda inyama y'ingurube abahinga mu vy'ubuzima bavuga yuko atari vyiza kuyirya idahiye neza kuko ishobora guteza indwara zigiye zitandukanye harimwo nka kanseri ndetse n'izindi.

Amateke uzosanga benshi batakiyarya na cane cane mu bisagara, uzosanga mu kibanza c'amateke benshi basigaye bakunda kurya ibiraya canke igitoke, uzokumva batera inkuru bavuga yuko bariye amateke menshi bakiri abana kuburyo nubu akibarimwo.

Mu burundi uzosanga ari bo ubwoko bwinshi bw'imiceri, ariko, kandi nk'uku uzosanga amazina yubwo ubwoko bw'imiceri ari ibihugu waje uturukamwo igihugu ca vietnamu kiri mu bihugu bishore umuceri mwinshi kw'isi yose no mu burundi dusanga dushikirwa n'uwo muceri.

Abagore batatu bariko bararima biboneka yuko banezerewe. Umwe yambaye agapira biboneka yuko ari akimbeho k'icatsi n'igitenge gisa nk'uko yene. Uwundi yambaye agapira kera, uwundi yambaye agapira gasa nkaho kijime.

Igitoki iyo ugitonoye ugiteke hari ibintu bikujako bimeze nk'amazi anyerera ayo mazi bayita amakakama hari abantu badakunda gutonora igitoki kubera ayo makakama.

Abantu bariko barasarura bangana ni cumi, hakaba harimwo umugore yambaye agapira kirabura, n'igitambara mu mutwe, ahetse umwana yirabura, biboneka yuko atarafise uwo amusigira.

Abantu batandatu bisa nkaho wogirango bariko basarura amashu ,mur'abo batadatu harimwo'abagore babiri bahets'abana n'umugabo umwe. umugabo yambaye agapira gatukura abo bagore babiri nabo bahets'abana umwe yambaye agapira k'ubururu uwundi yambaye igitenge kirimwo ubururu

Amapera ni ikintu uzobona mu buryo bugoranye cane no mu masoko. Ariko mu myaka yahera niho wasanga abana barya cane kubera wasanga ibiti vy'amapera bitewe nk'ahantu hose mu bisagara.

Iyo abantu bafise imirima myinshi igiye itandukanye, usanga yegeranye, usanga bakora ikintu c'umugwi bita ikibiri. Rero, barafashanya mu kurima kandi bagafashanya no mu gushikana amazi mu mirima yabo.

Akenshi iyo uhuye n' abana canke abantu batakuriye mugisagara uzumva bavuga yuko bakoze umurimo wo kuragira bakiri abana bitandukanye n' abana usanga barakuriye mugisagara aho uzosanga yarinze akura atigeze aragira.

Imikerera iyo iteguwe neza iraryoha uzosanga abana bakuze bayirya cane ari abana bo mu bisagara bakubwira yuko ibishe ariko iyo uyihaye igitunguru, ikaroti, itomati n'ibindi birungo bigiye bitandukanye iraryoha cane.

Hari abantu uzosanga bakunda amateke abandi ntibayakunde, ni nkuko ari bwoko bwinshi. hari ayo bita ayo gufyirura, n'ayandi botsa n'ayandi bateka bisanzwe ariko kandi uzosanga amateke ari ngirakamaro mu buzima bw'umuntu.

Abantu benshi bakuriye mu gisagara, urashobora kuba wobereka amateke ntibayamenye. Ariko ku bakunzi b'amateke, baravuga yuko amateke ushobora uyarya yokeje canke atetse, ariko benshi wasanga wasanga bayaryana ibiharage.

Abantu batatu uwuri hagati yambaye ikoti y'ubururu ishati yera n'ipanaro ya kaki bakaba batwaye ivyo babuganirizamwo amata, kandi hakurya hakaba hariho ivyatsi birishwa n'inka.

Imikerera n'ubwoko bw'imboga bwiza cane ku buzima bw'umuntu aha anye twovuga yuko imboga ari kirumara mu buzima bw'umuntu be nivy'ivyamwa kuko vyubaka abasoda bo mu mubiri .

Ahantu henshi uzokumva bavuga yuko gukunda imyumbati atariko kuba umuhinga mu kuyitora, kubera yuko imyumbati hari imwe uzosanga irimwo ibirurazi n'iyindi uzosanga ataco itwaye, rero bikaba bisaba umuntu azi gutora umwumbati mwiza utarura.

Umugore mwiza, kandi ariko aratwenga afise isuka ku rutugu yambaye igitambara ku mutwe gisa n'ico icatsi n'agapira karimwibara ritukura hamwe n'igitenge kirimwe amabara y'ubururu n'iritukura n'iryirabura.

Umugore mwiza cane ariko aratwenga yambaye ishati y'ubururu n'igitenge kirimwo umuhondo ari imbere y'ibiti bigaragara yuko aho hantu hashobora kuba hari akayaga keza.

Mu misi yahera mu makaritiye agiye atandukanye wasanga hateyemwo igiti c'amapera. Ayo, abana benshi barayakubitiwe kubera yuko baragenda bakayiba bakagenda barayarya mw'ibarabara.

Amavoka iyo amaze gukomera akenshi barayamura, hanyuma bakayatarika. Mu kuyatarika, usanga akenshi bayashira ahantu mu mufuko, hama bakaraba ahantu bayashira hashushe, bakayashiraho kugirango ashe neza, agere igihe co kuribwa.

Iyugiye mw'isoko usanga kenshi nk'umuceri canke ibiharage biri mu mupfuko biteretse hasi canke, bitewe n'ingene bagiye barayita arabesha mu mupfuko ugasanga batoranye amabuye eliyo ageze kuyiteka babanza kubigosora bagakuramwo y mabuye imbere yuko babirongae mabakabiteka.

Ibiharage birakoreshwa cane mu buzima bwa minsi yose kandi biraryoha cane. Ariko hari abavyanka, bakavyankira y'uko iyo ubitetse bifata igihe kire kire. Abakozi benshi canke abantu batunze abakozi babisigako mu gatondo bakaja gusuma, akaba aribwo batangura kwiyumvira kubikurako.

Hari ivyatsi vyinshi bimeze nk'ibigori. Iyo utabizi wogira ngo ni ibigori, ariko ivyo vyatsi ico abantu babikundira ni uko no mu gihe c'ici bidapfa kwuma vuba kandi bidasaba ko baguma bavomera.

Bitewe n'abantu, uzokwumva bamwe bavuga ibiyoba, abandi bavuga ivyema, abandi bavuga ikaranga. Kandi, nko mu gisagara ca Bujumbura, uzohura n'abagore benshi bikoreye imyumbati ndetse n'ibiyoba.

Kurya umwana atangura mu ndaya nyina agatangura ara akabuto agakura kugeza ashaje ahaza n'imvi hama akongera agapfa ni na ko n'ibitebwa bigenda bitangura ari akabuto hanyuma bigakura bikaba ibiti.

Kenshi uzosanga ibiti vyinshi vy'ivyamwa bigiye bitandukanye vyaratanguye ari urubuto. Hariho uturorero twinshi. Aho twovuga nk'ivoka. Ivoka kenshi uzosanga ari urubuto rwayo bateye, hanyuma rugakura, rukavamwo igiti.

Abagore batatu, babiri muribo bateruye ibitaro birikw 'ibiharage bitoto. Kandi abo babiri basa nkaho bambay'ibitenge bisa umwe yarengejeko ikoti ,uwundi atanakimwe yambaye hejuru ariko bose barengejeko ibindi bitenge.

Wo igicayi kiba hantu hakanye cane ni ho mpamvu uzosanga giteye nko ku musozi wateza canke mu bico bimwe bimwe bikanye cane nka mugamba zajenda n'ahandi nhenshi hagiye hatandukanye.

Ibigori, iyo bimaze kwera, abantu benshi ntibakunda kubirya bimaze kuma cane. Mugabo hari abahitamwo kuvyanikira kugira ngo vyume hanyuma bagende babisye babiryemwo ubugari. Ariko ni nkuko iyo vyumye cane hari abantu benshi bahitamwo kubirya nk'intete.

Mugihugu bitarater'imbere uzosanga har'imigambi ya reta ijejwe gufasha abanyagihugu cane cane b'abarimyi ibijanye nokubah 'imbuto. uzosang'izombuto ziza kenshi mu mifuko kand'ari vyinshi cane.

Uzokwumva abantu benshi bavuga y'uko ivyema ari ngira kamaro ku buzima bw'umuntu, ariko uzokwumva banavuga y'uko biba ngira kamaro cane iyo bigeze ku muntu w'umuhungu canke umuntu w'umugabo.

Ni yo wagenda mw'isoko uzosanga hari imifuko myinshi y'umuceri co kimwe niyibiharage ni yo babaza ngo ni mumpu umuceri bazovuga ngo ushaka ubuhe bwoko, kubera yuko habaho ubwoko bwinshi bwibiharage n'mucere.

Umufuko watabutse wasa nkaho wari urimwo imbuto , kandi izombuto zikaba ziriko zirwa mwivu risa nkaho ari ryiza iryovu rirasa nkaho ririmwo intabire ikwiye kandi izombuto zizoce zikura kare.

Abantu barenga icumi bahagaze ahantu wogira ngo ni mu gishanga, ariko biragaragara ko wogira ngo n'umurima w'umuceri, ibigaragaza umurima w'umuceri nuko umuceri iyo utewe usanga uri ahantu uri mu gishanga ukabona hejuru hari utuntu tw'utwatsi turengako.

Ikawa ni ikintu kidakwiye gufatwa minenerwe n'abategetsi b'igihugu c'uburundi irakunzwe kuko irakunzwe cane kanatsinda yinjinza amafaranga mvamakungu ikawa kandi mu bihugu biteye imbere bayikoramwo ivyo bafungura mu mukate

Hariyo ibiharage abantu benshi bakunda uzosanga ari ibiharage bitoto. Ibiharage bitoto rero kubera yuko biva mu kantu barabikubita kugirango bisohokemwo kenshi uzosanga ari akazi karuhije.

Ibiharage ni inrya yambere ntabanduka ku buzima bw'umurundi kubera niyo nrya yambere ikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, iyo uzungurutse mu masoko na cane cane ugeze mu gice c'inrya uzosanga bitekeye mu mifuko.

Mu miryango y'abarundi uzosanga harimwo ubwoko bw'irya barya kenshi, izo nazo ntazindi uzosanga ari umuceri hamwe n'ibiharage, umuceri n‘igiterwa bakunda kurima ahantu bita igihanga.

Harivyemu ubanza gutonora imbere yuko ubirya hari n'ibindi usanga baguha bikaranze , akanshi ivyo bikaranze uzosanga ayko ababitembereza n'amaki, ariko ivyo biginda gutonora kanshi uzosanga ababitemberezo bikumwa n'imyumbati.

Abarundi ba kera bari batunzwe cane rwose kuruta abarundi bubu no kurima no kworora heriyo barima hageze mu gihe c'isarura canke kwimbura ivyo abarima babishira mu kazu kamwe biti bigega bakavyimburiramwo.

Hari ubwoko bwinshi bw'ibiharage murivyo turasangamwo ibiharage vya kirundo canke ibiharage bitoto, ibiharage bavyita vya kirundo kuko bavuga yuko vyinshi usanga biva mu ntara ya kirundo.

Abarimyi baba mu bihugu bigiye bitandukanye uzosanga barateye imbere na cane cane muri birya bihugu vyifashije uzosanga n'imirima yabo nayo iteye igomwe bitewe nuko ibintu bitewe harimwo intambwe.

Mu mirima myinshi usanga bagiteramwo imbuto uzosanga harimwo ibikanganyoni. Ibikanganyoni vyar'ibintu bakora mu vyatsi canke mubiti bihakwa kumera nkabantu. vyarukugirango bakange inyoni bereke yuko hariyo umuntu ahagaze muruwo murima.

Ibigoriyo bikuze birabirebire cane, kandi ukagira ngo biregeranye cane ku buryo umuntu aramutse agiye agacamwa hagati bigoye cane yuko womubona utabanje kurabira ku bigoriba biriko biranyagara.

Ibiharage biri ubwoko bwinshi, kandi uko biri ubwoko bwinshi niko n'ibiciro bigurishwako bigiye bitandukanye, ariko vyinshi uzosanga uko bigenda bizimba ariko bigenda biryoha.

Ingurube abantu benshi barakunda kuyidandaza kuko bavuga yuko idahomba, impavu bavuga ko ingurube idahomba nuko iyo ivyaye ivyo baca bita ku bwagura ibwagura ivyana bigera nko mw'icumi canke rimwe na rimwe birenga.

Inka, iyo wasanga zigorana canke zifise amanyama menshi, wasanga hari ahantu bazishira bakazizirika kugira bazikamwe. Hari inka wasanga zidakundwa gukama, canke zidashaka kuva hafi y’inyana zazo.

Kurya ko abantu n'ibikoko na vyo uzosangiya bibabara canecane babagiye kubitera umuti biciye mu rushenge ari na yo mpamvu y'ico gikorwa kigeze usanga abantu bariko arafata ico gitungwa kugira ngo kitica abantu cane ngoce iruke.

Ingurube zigira inyama ziryoshe cane ariko abantu benshi ntibabivugako rumwe; bamwe bavuga yuko atari nziza abandi bakavuga yuko ntaco zitwaye. Ndetse bamwe na bamwe amadini arabibabuza.

Ni abantu basa nk’aho bashungereye umuntu w’umugabo ariko aha ibintu umwana. Uwo mugabo yambaye inkofero yirabura, agafukamunwa, ikoti yirabura, agapira k’icatsi, n’ipantaro y’ubururu.

Inkoko abantu benshi barakunze kuzorora kubera ko bavuga ko zidatwara amafaranga menshi, wasanga inkoko bazikoresha mu guteka inyama canke ku magi, ariko ikibi c'inkoko nuko iyo imwe yanduye zose zica zandura.

Inka irashobora kurya nayo ikavyibuha bitewe n'ingene uyigaburira. Iyo uyiha amazi menshi, ukayiha ivyatsi n'ibisigarira vy'umuceri batonoye, inka irabaho neza kandi ikavyibuha.

Impene kiri mu bitungwa vya mbere abantu badakunda gutunga bitewe ningene zigorana bavuga yuko impene zitaguma hamwe ziguma ziruka ari nayo mpamvu uzosanga iyo baragiye impene bazizirikirana ahantu hamwe ntizihave

Inka, impene, intama navyo barashobora kubibaga bakabirya nk'inyama, ariko kandi ahantu kenshi usanga babibagira iyo atari bantu basanzwe babizi ubitwara ahantu bita ku macunira, aho onye barashobora no kubigura kugira ngo babibage hama babigurishe nk'inyama.

Agakwavu kari munyama abantu benshi bazokubwira kwariyo nyama yambere iryoshe. Ariko bazokubwira yuko kagoye kubaga bitewe nuko, iyo ugiye kukabaga kicisha bugufi, ukamengo gateye ikigongwe rimwe na rimwe kakanarira.

Mu misi yahera abantu benshi baragiye mu bucuruzi bw'ingurube, kuko bavuga yuko zunguka cane. Wasanga ingurube imwe ivyaye ivyana bigera kuri cumi canke cumi na bitanu.

Abantu benshi bariko bitegereza inka nini biboneka yuko yariye neza muri abo bantu harimwo abambaye imipira yera abandi bambaye amasarupeti abandi bambaye impuzu z'icatsi bari ahantu ubona yuko har'ibiti vyinshi.

Inka ntizikunda kugorana impene iyo reba zizwaye kuziragira akenshi bazisha ahantu hari ubwatsi zikaguma ngaha umwungera icagumaraba ni uko zitona imirima y'abandi.

Inka canke impene canke inyana n' ibindi bitungwa bigiye bitandukanye navyo biragwara, rero iyo bigwaye akenshi barabivura habaho umuganga w'ibitungwa, nkuko umuntu ushobora kumutera igishinge akababara ninako navyo bibabara.

Inkoko zirazwi kubintu bibibri nyamukuru ,inyama hamwe n'amagi ndetse uzosanga hariho n'abakubwira yuko inyamay'inkoko ariyo yambere nk'uko uzosanga har'abatavyemera, bamwe bavuga ko ari urukwavu canke ingurube.

Harabaho utuguriro tw'ibitugwa, uzosanga hari aho bazanye: impene, intama, inkoko, inka, ndetse n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Aho hantu kenshi uzosanga hahurira abagurisha co kimwe n'abagura.

Uko igihugu gitera imbere niko n’ibindi bisara bishobora kugenda navyo bitera imbere, inka zirashobora kuvyara baziteye intanga kandi atari iyindi nka ngenzi yayo yayiziteye, ivyo tukaba tubibona mu buhinga bwa none no mu bihugu vyinshi bigiye bitandukanye.

Ingurubekazi bivugwa yuko ishobora kuvyara ivyana bigera kw'icumi canke birenga gato. Kandi havugwa yuko, iyo ingurube ihejeje kuvyara, hama ntuyigaburire, ishobora guca itangura kurya vya vyana yavyaye.

Umugore yambaye agapira kera karimwo umutuku, yirabura yambaye n'igitambara ku mutwe ateruye umwagazi w'impene, bakaba bari imbere y'inzu idafise amabati bigaragara yuko ari iyakera.

Abantu benshi baravuga kw’inyama y’agakwavu iryoshe ndetse hari na bamwe bavuga yuko ariyo nyama yambere iryoshe ariko naho bimeze uko, uzosanga bavuga yuko kagoye kubaga. Impamvu kagoye kubaga suko kagumye cane ahubwo nuko gatera ikigongwe.

Bitewe nuko uwomuco w'ikirundi canke nuw'ikinyagwanda wasanga Inka zubashwe niyo hagera munvyino harigihe batamba ariko ukabona bashaka gukora ishusho nk'iyinyambo.

Harabaho abaganga b'ibitungwa, abo baganga uzosanga bavura inka, impene, intama, inkoko, ndetse n'imbwa, kandi abo baganga uzosanga batabitinya.

Impene nyinshi zirahantu hamwe hariho n'abungere batatu baziragiye bakaba bambaye imipira y'imbeho hakaba hari uwambaye umwe w'irabura uwundi usa na kaki.

Intama biravugwa ko kiri mu bikoko vya mbere vyitonda, ariko, kandi bikavugwa yuko mu bikoko vya mbere bifise umutwa ukomeye arimwo intama bavuga yuko intama iramuta isekanye n'inka yuko ari inka yubabara.

Inkoko iyo ariy'ingabo bayita isake hanyuma iyo ariy'ingore bayita inkoko kazi, isake uzosanga ifise kugatwe akantu gasa n' umutuku niko barabirako yuko inkoko ari isake mugabo inkokokazi uzosanga atako ifise.

Inkoko iyo bazoroye akenshi baraba ahantu ziri yuko ari heza bakagerageza bakahakorera isuku, ahasigaye ivyo gufungura kenshi zirya intete ngaho hasi zigenda zonyene zirinobera

Aborozi b'inkoko uzosanga kenshi bungukira ku magi canke ku nkoko bagurishije kugira abantu baje kuzirya canke naho bazorore , kandi mu gihugu c'uburundi uzosanga amagi menshi turya aray'inkoko bitandukanye no mu bindi bihugu ahusanga bary'amagi aturuka ku bindi bitunrwa.

Ingurube n'igitungwa uzosanga abantu benshi badahurizako kubijanye no kuyitunga canke kuyifungura nk'inyama, impamvu abantu benshi bayibona uko n'uko ingurube igira umwanda mwinshi, kandi irya ibintu vyose.

Ubu, kubera iterambere haraje ubwoko bwinshi bw'inka zigiye zitandukanye, ariko mu gihe ca kera canecane mu gihugu c'uburundi n'ico urwanda hari ubwoko bw'inka bita inyamba zari inka zari zifise amahembe maremare, kandi nziza.

Hari ukuntu usanga abantu bagabura kubiri u bwoko bw'impene hari avuga yuko hari impene abantu batunga none bavuga yuko hari mpene zo mw'ishamba impene z'umw'ishamba na gakoko gako akomera nk'impene, kandi kaba gafise amahembe kiruka cane.

Abantu babonye umuntu azi kwurira igiti uzokunva bavugango uryamuntu ngo ninkende. Ntazoba arigitutsi ahubwo bazoba babikuye kukungene inkende zifise ubuhinga budasanzwe mukwurira ibiti na cane cane kozibera mu mashamba.

Kimwe mubikoko kiri mubwoko bwinshi harimwo inyoni, inyoni nizinshi cane yaba nokwisi bagenda bavumbura nubundi bwoko nubu uzosanga yuko n'inkoko ari mubwoko bw'inyoni

Burya harabah'ubukwavu bwo mw'ishamba nibw'uzokumva benshi bit'imfuku . Imfuku n'agakoko kadapfa kugira hejuru , kensh'uzosanga kagira mu kuzimu kagenda kimba, gakoreshej'amenyo abiri maremare y'imbere.

Biravugwa yuko ibikere biri mu bwoko bubiri, haravugwa ibikere biba mumazi, nibikere bigenda genda kwisi. Abana bakiri bato uzokwunva bavuga yuko, bishe igikere, mama wawe aca acika amabere.

Ubwoko bw'ibikoko vyo mw'ishamba ni bwinshi cane. Ariko kubera yuko mu gihugu c'Uburundi usanga bitagwiriye, uzosanga ivyo bazi biharuye, wobiharura ku ntoki.

Nkuko habaho inka, impene, udukwavu two mw'ishamba, ni nkuko habaho n’imbwa zo mw'ishamba. Abantu benshi bavuga yuko imbwa zo mw'ishamba zikaze, ariko ntivyabuza y'uko abahigi bazirondera kandi bakazica.

Umusambi ni ubwoko bw'inyoni abantu bakunda kuraba cane kuko bavuga yuko umusambi ari mwiza. Uzosanga n'abantu banayiguze bagiye bayishira mu nzu zabo canke ahantu hagiye hatandukanye ho kuratira ijisho.

Ingagi ni kimwe mu bikoko vyagiye biraburirwa irengero uko imyaka yagiye iraza. Ariko, mu gihigu kibanyi c'uRwanda, usanga barazikingiye, ndetse zinjiza n'amafaranga menshi mvamakungu.

Akenshi ahantu uzosanga babika ibintu vyinshi kandi ata suku ryinshi rihari, uzosanga ibintu vyarariwe n'udukoko twitwa imbeba, izo mbeba usanga zirya impapura, zikarya impuzu, zikarya nibindi bintu vyinshi bitandukanye.

Incagwatsi kubamaze kuyibona bavuga yuko ari inzoka isa nyene n'icatsi, ariko kandi ifise ubumara bwinshi. Bakavugako igenda irasimbagurika nukuvuga yuko igira mu kirere umwanya utari muto.

Imvubu n'igikoko kiba mu mazi kandi uzosanga kenshi cegereye ahantu hari ivyatsi imvubu ntizica kugirango zishobore kurya umuntu zimurye nk'inyama ahubwo zica kugirango zikingire.

Uzokumva abantu bakunda kuvuga yuko inkende ziri ubwoko bwinshi ariko kandi zikunda no gusinda, ni nk’uko wovuga yuko zishobora kuba zifise ubwenge bungana n’abantu kandi zikunda imihwi.

Uzosanga mu bitungwa vyinshi bikunzwa gutunguwa n'abantu uzosanga hari ibindi bimeze nk'a vyo zo mwishamba uzosanga ahariyo nk'inka zo mwishamba impene zo mwishamba udukwavu two mwishamba, ndetse n'ingurube zo mwishamba.

Mu gihugu c'u Burundi ntibimenyerewe cane ko abantu barya imvubu kandi niyo ufashwe amategeko arabihana ariko ntidukwiye kwirengagiza yuko imico iba itandukanye hari ibihugu birya imvubu canke n'ibindi bikoko vyose igihungu c'u Burundi kitamenyereye yuko abantu barya.